Waa isbitaal waxaa yaalo sariir midabkeedu yahay buluug cadaan

Isku joog bati ah oo madow ah oo sharax sharraxyo leh oo aada u qurux badan

Meeshan waxaa yaalla goobjo

Waa miisaska lagu cuno xafladaha cuntada ama miisaska cuntada la saarto waxa saaran oo ah fiyooro qurux badan waana caddaan miisaska

Halkaan waxaa ka muuqdo canjeero daafi iyo hilib iyo cabitaan waxa ay saaranyihiin miis cadaan ah

Waa hilib madoow

Waxaa ugu horeeyo carbisooyin buluu gadaal ka ah afka horena caddaanka oo aada u qurxo shaambooyin iyo kareemo isku jiro

Meeshaan waxaa yaallo saacad gacankeedu yahay caddaan qaybta kalena ay tahay madow

Waa saako midadkeedu yahay madow cadaan

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman kuraas cadaan ah

Meeshan oo mel yar oo dooga dhinacna darbi yahay dhinac mutulay yahay waana meel qurxin

Meeshaan waxaa iga muuqdo cajalad guduud ah oo geeseedu madow yahay kordoonka ay ku jirtana uu cadaan yahay

Dabaq caddeysi weyduud ah iskugu jiro oo dhan shanbiyaan ilaa lix biyaano heestiisana waxaa marayo laami

Waa hool waxaa yaalla fadhi cadaan ah

Waa rag ciyaarayo ondiga gacanta

Aroos hido iyo dhaqan somaliued lagu dhigaayo

Waa burjiko midabkeedu yahay madow

Waa sadex nin oo injineer ah

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo

Waa wiish bir iyo madowga jaalo

Waa batariyaal waaween oo dab ah

Meeshaan waxaa muuqdo geedo la talaalay

Waa ubax midabkiisu yahay caddaan pinki

Waa weelka oo midabkoodu yahay qalin

Meeshaan waxay yaalo biraha lagu aalamiyateeyo qalabka birahana waa madow

Meeshan waxaa ka muuqato dhalinyaro farabadan oo meel si rajoodaan ninka ugu soo horeeyo waxa uu wataa shati caddaysi iyo madow isku jira ah hortiis ayuu fiirinayaa

Heestan waxaa taagan afar nin dhoofna midka u horeeyo wuxuu wataa shati beluga midka kalena shati cad shaati cad fannaanad cad

Waa sar oo loo dhisay sidii munaasabadda camal waxaa geesiyada shan daaqado oo lagu talagalay qabowdo

Dahab ladhex gali yay meel koo baabin ah

Waa miisas wareeg laga dhigay waxaa dusha looga fidiyay maro cadaan ah waxaa fadhiya niman badan

Beeshan cayga muuqda sahan wasaaranyihiin sambuus fara badan

Waa tukaan waxaa lagu leeyahay iskifaalo cusub oo cadaan

Mashaan waa fadhido carruur faraxsan oo wadda shanbanooni oo gaduud ah iyo xabad cadaan

Meeshan waxaa taagan macallin ilaalinaya imtixaan oo wata shaah caddeys ah su-aal haddays ah wuxuuna ilaalinayaa gabdho jaamacadda ahna qabo

Meeshaan waxaa ka muuqdo sahal ku jiraan pasto iyo maraq iyo bambanooni

Waa sadex kabood midabkoodii yihiin cadaan madow

Waa arday banaan wax ku barnaayo

Meeshaan wax yaalo boor yar oo ku qorantahay piiza hood waxaan hoostiisa ku sawiran cuntooyin nooc walba oo macaan oo fara badan

Waa xafiis waxaa joogo niman waatan shaatiyo guduud cadaan

Halkaan waa meel dukaan ah

Afar saako labo taay madow ah

meeshaanwaxaa ka muuqdaan guri albaabkiisu yahay qaxwi wxaana ka dambeeyi daah cadaan ah

Kani waa ubax waxa uu leyahay midab cadaan iyo midab madow ah waxa gadaal ka jiro darbi midabkiisa yahay cadaan

Meeshaan waxaa iga muuqda darbu qurux badan oo kaleerkiisa yahay caddaan iyo dahabi

Qol weyn oo ku xeeran daah qaxwe ah waxaa yaalo armaajooyin waxaa yaalo miisaaska loogu talagalay cuntada fadhiya

Waa dukan labo nin jogaan

Waa hilib uumita ah

Waa dukaan funaanado yaalaan iyo waxyaabbo kale

Waxaa taala meeshan funaanad madoow

Waa naago hor fadhiyaan aqal hoori

Meel dhar lagu gadaayo suud ka shaatiyaal

Meeshaan waxaa yaalo kuraas jaallaa oo lagu mid madow waxaana ka dambeeya darbi cad

Waa kabo midabkoodii yihiin madow

Canbuulo ku jirto saxan ayaa ka muuqdo meeshaan

malay la kariyay oo lagu riday digsi oo daboolka laga qaaday oo carfayo

Waa wado biyo ayaa la fadhiya

Waa gabdho harqaan tolaayo harqaanka midabkiisa waa madow

Waa salingo ku jirto bac

Meeshaan waxaa ka muuqdo mobile shaashad la saaraayo

Waa qalin qori qalimahii hora ah

Waxaa ii muuqday geed iftiimayo ruraxaan

Waa school waxaa jooga gabdho waxay wataan dhar cadaan

meeshaan waxaa ka muuqdo wado waxaa marayo gaari madow ah iyo dhowr wiil oo wataan alaab

Waa beer waxa jooga Dameer Dhulka waa cagaar

Waa wado laami ah waxaa maraayo bajaaj gaduud, jaale

Beeshan waxaa yaalo kaba qur qurxaan oo kaleerkooda yahay guduud iyo madow

Meeshan waxaa iga muuqdo guri hadda la bilaabay oo suubkiisa hadda lagu shubayo

Waa dhar ka dumar sida saakoyin

Meeshan waxa ay ayaa loo saacad iyo xarig jajar

Beeshan waa meel dukaan ah oo labo badan yaalaan waxaa hadda ii muuqda shaati cadaana oo aada u qurax an

Meeshaan waxay u muuqda boolis fara badan oo wada dhar cadaan iyo madow ah

Waxaa iga muuqda arday oo kuraas ku fadhiyaan waxayna wataan dharjaalo iyo caddaan ah

Waa saxan cadaan waxaa ku jira sambuus iyo bur

Waajigo qaanadeedu qaxayihiin dhulkana wacdaan yahay oo aada iyo aadau qurxaan

Wa schoolka gabdho ayaa jooga

Waa labo katinad oo dahab ah

Hool oo kuraas iyo miis dadkana ay gacmaha taageen

Waa kabo madow ah

Halkan waa qol lehnaal ayaalaanna kuraastayaal

Waa masaajid waxaa fadhiya niman iyo ilmo yar yar

Guri oo dhismeyso socdo oo saddex toban biyan ah hoostiisana waxay yaalo qashin

kattinad dahab ah oo suran meel madow ah katiinada waadahabi

Waa guri banan kuusu waa inter loog

Waxaa yaalla meeshaan moobeello nokia ah

Meeshan waxay tahay gaari afar dumaya dumar ah ayaa wax ka dejinaayo

Waa mobile gal ku jiraa cadaan ah

Waa saxan ay saran tahay qudaar

Waxaa iga muuqda araabihii daawooyinka dhiig lagu qaadayay oo laga isticmaalo meelaha isbitaalka yeeshay baarada

meeshaan waa qol waxaa yaala fadhi dhamaystiran wuxuuna leeyahay mutuleel madow iyo cadaan ah

Waa guri qabyo ah

Meeshan waa qol yaalo kushiin ah oo t v u yaalo

Wa qajajacleey qori laga dhigay

Waa geed cagaar oo darbigu ku dhagan

Waa cagaf meel taagan

Dhalinyaro safar gaari cusub saaran meelna ku marayo

Meeshaan waa beerta. Lagu ciyaarsiiyo ilmaha yaryar ka

Waa masaajid waxaa fadhiya gabdho

Meeshaan waxaa iga muuqdo surwaal sportis oo madow ah oo aada u qurxan

Waa nin oday oo wadi gaari dameer

Waa meel banaan guri dabaq aya ku taala

Waa surwaal midabkiisu waa madow

Waa suuq waxa maraya nin wata shati cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo kaluun la jarjaray

Meeshaan waa guryo dhismo ku socdo waxaa dhex taagan nin wata fanaanid guduuda iyo suraal jaalala ah

Waa dhagaha midabkoodu yahay caddaan

Cunta dhamees tiran iyo suqaar ku jiraan baaquli

Guri oo dhismo ku socdo oo dhismihiisa aan wali Dhamaan

Labo ugaas oo xafiis fadhiyo oo wataan labo suud

Waa tukaan boorsooyin ayaa yaalo

Shaati oo gaduud ah iyo boombalo

Halkaan waa xeebta liido

Gabadhaan waxey wadataa saako

Meeshaan waxaa fadhido gabar cilaan loo saaray oo wadata rajab guduudan

Kareen fasaliin ah korkiisa cadaan yahay furkana buluug yahay

Waa carwo waxaa yaalla dhar dumar

Waa meel ay geedo cagaaran ka baxayaan

Kal kaluun ah iyo qudaar tiisa waxey kujiran hal saxan ah

Waa mobile lo A 15 ah

Waa koob shaax ku jira biyo caafi

Waa carwo waxaa ii muuqata saakooyin dumar ah

Waa biiso jiis lagu badiyay

Waa saxan midabkiis yahay guduud

Waa dhar isugu jira gaduud cadaan iyo madow

Waa isku joog madow ah oo X ah

Meeshaan waxaa laga makiinad makiinadaasoo loogu talo galay in lacag lagu xisaabiyo waxaana saaran lacag fara badankeedana madow

Waa school waxaa jooga niman wataan dhar cadaan

Waa sadex sawirood oo darbi ku dhagan

Katiinad oo caadi ah

Meeshan waxa ay ka muuqday qoraal qoraalkaas oo ah tayo iyo hufnaan

Halkaan waa dukaan hada boorkiisa la dhajiyay

Waa bahal shabaq ah oo cadaan

Waa koob ku jiro cabitaan guduud

Meeshaan waxaa ka muuqdo shaati cadaan ah diildiilimo leh

Waa armaajo midabkeedu yahay madow cadays

Waa boonbo midabkiisii yahay madow

Meeshan waxaa iga muuqdo mooyo ku jiro wax la qasay

Waa nin sabuurad wax ku qoraayo

Waa xalfad ka kooban oday dhaqameedyo, gudi iyo dumar

Waa boonbale midabkiisu waa madow dahab ayaa ku xiran

Waa sawir naag ah oo ku sawiran naag